A Wannan kamar yanda zamu gani a wannan abunda ya kunsa shine doyace gatanan dai kamar a kasuwa an yita kwarya kwarya. Wato doya ba’a kiran kwano kwano ko a ce zubi zubi itta in an tara to jimillan wannan tarin shi muke kira da hausa kwarya kwarya. Wannan dai doya gatanan anje an girbota a gona anyi girbin ta, to bayan anyi wannan girbin nata sai sukazo suka kawota kasuwa wannan dai kasuwace suka kawota kasuwa suka tara ta kwarya kwarya. To bayan sun tara ta wannan kwarya kwaryan suna so su sayar da itta ga masu sari ko masu siya ɗai ɗai saboda suma suzo su siya su tafi da itta su amfana, a naso dama su dayake wadannan manyan manoma ne sunzo sun tarata sunyi ta da yawa to shine suka kawo suka bajeta a kasuwa sakamakon masu siya ko sari wanda basu kaisu ba suzo su sara suma su koma anguwanni da gidaje suna siyarma jama’a saboda ayi amfani da itta. itta doya tanada kyau sosai a abinmu na hausawa tana da kyau tana amfani sosai to a naso a nacin doya sosai saboda tana gina jiki.

A wannan kamar yadda zamu gani a wannan hoto shine gona ce gashinan tayi kore tayi yabanya sosai. To tambayan a keyi a wannan hoto shine shin haske ne ko kuma ruwan sama ne saboda gashinan tana ta walwali tana walƙiya itta wannan gonan. Wannan dai ba ruwan sama bane kaske ne sakamakon itta wannan gona a naso hasken rana yana dukan ta, idan hasken rana yana dukan ta tana ƙara ƙarfi kamar shine a matsayin abincin ta. Abunjin wannan tsirrai da suke nama idan hasken rana daketa zai sa kaga tsiro yana fitowa da wurwuri yana hayayyafa yana kore shar yana kyalkyali yana walƙiya rashin hasken ranan nan yana durƙusa shuka ko ince irri. Durƙusa shi sosai sakamakon anaso rana dukan wannan shuka saboda shine Kaman a matsayin abincin su, sannan kuma ranan ma idan tai yawa a gona akwai matsala anaso ana sirkawa tsakanin ruwan sama da rana. Idan anyi ruwa kuma aka take rana aka kwalle to kana sa taki yanzu ne zakaga amfanin ka yanaja yanaja yana ƙara tsayi yana girma sakamakon ya samu asalin abunda yake buƙata wanda yake so ya sashi girma, dama da rana da ruwan sama su waɗannan sune zasu taimakawa gona ta hayayyafa tayi girma sosai tayi amfani mai kyau wanda ake buƙata.

beating the rice crop wato a hausance muna kiransa yadda ake shiƙar shinkafa shinkafa idan ta fito tai zangarniya za tai ‘ya’ya da yawa a ko wane zangarniya za a samu ‘ya’yaye da yawa a cikin su yanda ake shiƙar ta shi ne ana samun amalanke da a sa buhuhuna idan aka sa buhu aka tattare sai ana dukan shinkafar a kan amalanken zangarniyar tana barin tsabar tana yowa ƙasa idan tsaba da zangarniya suka rarrabu to wannan shi ne ko wanne yana rarrabuwa tsabar sai ita ana amfani da ita ana ana sawa a buhu idan aka tara buhu buhu sai a je gidajen da suke kamfani ko gidajen da suke ma’aikatun sarrafa shinkafar su ne za su fito da shinkafar ta dawo yanda mutum zai iya ci idan kuma shinkafar tana jikin wannan kwansar na ta ba za ta taɓa baci ba za ta jima za tai shekaru to amma idan aka raba ta aka cire ta a kwansarta za ta iya samun matsala shi barin ta a kwansar yana da amfani

Noman dankali. Wato shi dankali idan za a noma shi a na samun zangarniya ne guda ɗaya, Idan aka sami zangarniyarsa sai a sa a yi tsuburi tsuburi na ƙasa. Za a yi tsuburi tsuburi, Idan aka yi tsuburi tsuburi da yawa na ƙasa, sai a sami wa’yanan zangarniyar zangarniyar, idan aka samu zangarniyar sa da ganye a jiki sai a bar wasu ganye a birne. Kamar yanzu, in zangarniyar tana da ganye uku sai dai a birne biyu a bar ɗaya a waje biyu suna cikin ƙasa. Idan aka samu wannan aka birne biyu a waje ɗaya tana waje, idan aka sa su to daga nan aka binne za a na masa bayi, idan aka masa bayi, saboda sakamakon shi ba a shuka shi sai damina ta fita, idan damina ta fita, a sanyi kenan, sanyi ne yake ƙarasar da yinsa za a binne shi ne a cikin ƙasa a wannan tsibiri tsibiri ɗin da aka masa. Baya an gama idan ya yi zai fara yaɗo da kansa yana yaɗo ana mar bayi ana sa mai taki idan aka sa mar taki za a ga yana yaɗo, yana yaɗo, to daga baya idan ya gama yaɗon nan sai a tonoshi za a ga ko wanne zangarniya a cikin ƙasar ya haifar da 'ya'ya mai yawa a cikinsu sai a cicciro su shi kuma dankali turawa za a iya yin sa ko a bokiti, a sa mai taki a ciki zai hayayyafa shima du irin wannan matakin za a bi da shi kalar matakin da aka bi da dankalin hausawa.

kiwon kifi kiwon kifi za a samu keli ne ko kududdufi ya danganta da kai yadda kakee son kai kiwon kifin naka idan ka samu keli ko kududdufi ko wani yanda ya kai ya ma kai kiwon kifinka za ka samu gishirii idan ka samu gishirii ka watsa acikin ruwan baa a barin ruwan da ake kiwon kifi haka salam ruwa baa tare da an sa masa gishirii ba sabooda yana taimakawa kifayen wajen kulaa da lafiyarsu sannan ana samun shuwaka wani ganyee ne da muke kiraa a hausancee za ka samoo shi ka daddaka shi idan ka daddaka sai ka wawwatsa acikin ruwan kifin abincinsu kuma shi ne za a samu alkama da ƙuli da ƙarago a harhaɗa idan aka haɗa za a daddaka su a cuccuraa su idan aka cuccuraa su wannan shi nee na gargaiya abincinsu na gargajiya akwai kuma na batuure wanda ake sayarwa a buhu wanda shi an riga an sarrafa shi a masarrafa to za a ɗakko shi ana wawwatsa wa kifayen idan aka wawwatsa masu za a ga har fitowa suke sunaa tsalle suna kai wa wannan abincin cafka sakamakon sun samu irin abincin da sukee so.

Dankali yadda muka yi maganarsa a baya wato bayan ya yi yaɗon nan idan ya gama ya nuna yadda ake girbinsa, idan aka zo girbin dankali shi ne, za a na dau magirbi za a na tono, za a na tonowa 'ya'yan dankali idan ana tono za a na gagganinsu 'ya'yan dankali da yawa a cikin ƙasa saboda su yi yaɗo sun hayayyafa za a na tonowa ana tonowa ana tottonowa ko wanne fangali fangali. Duk fangali ɗaya ana iya samun ya'ya sama da talatin ko ashirin a cikinsa to wannan fangali aka bi aka tattono shi ana tattonowa za a na ganin 'ya’yan dankali. Idan a bokiti ma aka yi musamman ma na turawa shima haka. Za a na sama bokitin a fasa shi ko kuma a yanka shi yadda za a iya fiffitar da su za a gansu a jikin zangarniyarsu haka sai ana yayyanke sai ana yayyankewa ana wankewa sakamakon a cikin ƙasa suke sun dumulmula da ƙasa sai a waken su.

to ba’ayin haka sannan idan kazo in’a wani roba kasa ko wani abu nanma mutun zai lura yayi a hankali karya sa dankalin ya lalace ya lura da kyau sannan kasar da ake dasa dankali anaso ta kasance kasa ce lafiyayyiya bawai mai cutar waba sannan anaso asashi a wajen da zai sha iska ya samu sararawa ba’aso a sashi awaje marar kyau yawwa aduba wajen kasa mai lafiya sannan kuma aduba mai iska yana shan iska ko waje mai duhu haka

A wannan kamar yanda zamu gani a wannan majigi shine dankalin mune bayan du abaya munyi Magana da yanda ake shukashi da yanda ake girbe shi da yanda bayan an girbe ake tarashi. To wannan kuma mataki na huɗu ne shine yanda ake dorashi a mota gashinan dai dama shi dankalin idan ya nuna ta yanda za’a gane shine ƙasassa za’aga tana tsatstsagewa bayan ta tsage ganyen sama za’aga tana canza launi yana sanja kala gayan sama yana komawa ruwan ɗorawa ɗorawa. Bayan anyi wannan an ciroshi an ciro wannan dankali, to za’azo a sami lafiyayyar mota in aka sami wannan lafiyayyar motar sai azo asa dankalin nan a cikin buhu, in an sashi a buhu za’a samu ganyen kargo ko ganyen sabara a ɗaure saman buhun sakamakon karya zubo. Sannan a sami mutanen da zasu lodashi cikin kulawa da natsuwa saboda ba’a so dankalin ya sami matsala a hanya, sannan a sami motar da bazata bada matsala ba wajen kaishi yanda ake buƙatar a kaishi. Nan dai gashi yanda zamu gani shine gashi nan mutun huɗu sunzo sun taru an nemo mota ana lodashi sabo za’a kaishi gona ko kuma kasuwa abunda wannan hoto yake ƙunshe dashi kenan.

A wannan kamar yadda za mu gani a wannan majini shi ne gona ce, ga ta nan ta yi guda ta yi yabanya, sai gona ce ta masara gashi nan masaran ma ta nuna ana girbinsa; gashinan kamar yadda za mu gani cikin gonan nan; akwai su wake a ciki, akwai su haɗa amma su masaran dai masaran ne ta nuna ita ce ake girbewa. Za mu ga mutum yana jagorantan masu yin girbin cikin a cikin wannan gonan kaman gonan nan ta yi tun a farko an sa masa taki shiyasa ta haifar da ‘ya’yan masara masu yawa. Masara kuma idan aka gama wannan girbewa aka yayyanko ta za a zo a kawo ta masarrafa ne sakamakon akwai wasu ɗawainuyoyi da za a mata, za a zo idan ya so a yi wani ajiya wadda ba za ta lalace ba, za a zo wannan tabkanniya da tsabar da ta ke jikinta, za a zo a mummurje shi a sa inji wanda ze bushe wannan abubbuwan to idan aka sa ya tace wannan asalin ‘ya’yan wannan masaran se a zo a sa shi a cikin buhu a mummurza shi idan za a yi amfani da shi a haka ne za a je a niƙo wannan ‘ya’yan masarar. Idan aka niƙo shi za a zo a yi amfani da shi wajen yin tuwo ko kuma wani masarradin daban wannan dai za mu gani gashi nan dai masara ta yi sosai a gonan, abun da yake ɗauke da shi shi ne masara ta yi, kuma gashi nan an zo, ana girbinta a cikin wannan gona.

A wannan kamar yadda za mu gani abin da yake ƙunshe a cikin wannan magiji shi ne gona ce ga shi nan an zo ana girbin rogo, za mu ga mutum ya sunkuya yana girbe rogo sakamakon lokacin ya shuka shi bayan ya yi fangali-fangali na ƙasassa ya zo ya yi tubali, se ya ɗauko sangalliyan iri wannan na rogo. Bayan ya ɗauko shi ya toni rami ya binne zangarniyanga ne biyu a ciki ganye bayu a waje, se ya bibbi ne shi ya zo ya mayarbayi yana sa masa ruwa da taki da sauran abubuwan da wannan abun yake buƙata. To, bayan ya gama ya gama yi masa bayi to gashi nan ya gama yi ya nuna har ya yi yaɗo ya yi ai ya haifu sosai, amfani ma gashi nan har ya yi. To, wannan abun da wannan majigi yake ƙunshe da shi, shi ne gashi nan abun ya yi mutumin ya zo yana cire wa ya zo yana girbe wa, abun da ya samu na amfanin wannan rogo ga shi nan za mu gani duk da ma shi girbin rogo ana yin sa ne da masarrafin da ake wannan girbin to shi kuma shi wannan za mu gani da hannu yake ƙoƙarin ja yana ba wa kansa wahala, yana jan sa da ƙarfi ze wahalar da jikin sa da kansa, wanda inda wannan abun da ake amfani da shi wajen girbin ya samu da abun se ya fi a sa zama da sauƙi. Amma wannan ya sa hannu yana ja yana ja har ya je ma ya ji ciwo, gashi nan dai abun nasa rogon ya yi sosai har ya ciro shi daga cikin ƙasa ya yanzu ze je ya wanke shi ya yi amfani da shi.

A kamar yadda nai bayani a farko shi ne yadda ake shuka Dankali Dankali shi yadda ake shuka shi da farko za a zaɓi iri ne irin Dankali irin da yake da girma sosai wanda yake ya fi dacewa da yankin da zaka shuka shi sannan Dankali ana shuka shi ne a farkon damina ko kuma lokacin ruwan sama bai sauka sosai ba ana shuka shi a wannan lokacin ba a shuka shi a tsakiyar damina saboda ruwa da yawa to ana shuka shi ne ko kafin a fara ruwan sama ko kuma an fara ruwan sama da kaɗan sannan kuma akwai wajajen da ana iya shuka Dankali a bazara idan da sanyi kenan za a iya shuka wannan Dankali da farko idan ka samu wa'yannan lokutan da za kai shukar Dankali to akwai buƙatar bayan ka samu iri wanda yake da kyau yake da girma to kwai buƙatar wajen da za ka shuka wannan Dankali ka shirya shi wato shirya ƙasa kenan zaka gyara ƙasar wajen ka yi sassabenta ka samu taki kai mata sauda duk wani ƙirare na gonar ka yayyanke su ka ƙone sannan a zo a watsawa wajen taki sai kuma a zo a tattara ƙasa a shirya ƙasar wajen a sa mata taki sosai sai a zo a tottoni rami idan aka tottoni rami sannan in an zo tonan ramin kowanne tsakanin rami da rami in alceri za a yi sa a layi ɗaya tsakanin rami da rami akwai buƙatar a bada tazara kamar ƙafa biyu zuwa ƙafa uku kafin kowanne rami kenan idan anyi haka sai a zo a samu Dankali wanda idonsa yana kallo sama sai a sa shi a binne shi a wajen a ƙasa idan an bunne shi za a zo a? a samu Dankali wanda za a sa idonsa yana kallon sama bayan an bunne shi a ƙasar wajen to za a zo a sa masa taki a yayyafa masa ruwa sannan idan ya fara tsiro akwai abinda za a masa idan Dankalin nan ya fara tsiro ya fara fitowa ana neman ƙasa a barbaɗa a gefen wurin sakamakon ana so ta kare shi daga zafin rana to haka yana taimakawa matuƙa yanda Dankali zai fito yai girma ba tare da yayi tsayi ba zai fito ya haɓaka ya girma sosai sannan akwai buƙatar ana masa bayi idan damina ta fara ja kenan wanda a mako za a iya wannan bayi na ruwa sau biyu ko sau ɗaya a mako saboda ba a so ruwa yai yawa kar a wadatashi da ruwa saboda zai iya ruɓewa wannan Dankali ba a so ruwa yai masa yawa sosai? idan kai haka noman Dankalinka zata fito mafi inganci za tai kyau sosai kuma zata haɓaka

? A shi Dankali yadda ake girbinsa kamar yadda nai bayani a na farko da na biyu da na uku yanzu ma ga shi an ƙara dawomin da shi to shi Dankali ana gorbinsa ne idan ya cika wata biyu zuwa wata uku da shukawa sannan hanyoyin da ake bi wajen girbin Dankali shi ne akwai hanyar da za a samu kayan girbi na musamman wanda za ai amfani da su wajen girbin Dankali sannan kuma akwai haƙar hannu? ya danganta da irin girbin a ake so ayi shi irin su lauje wanda za ai amfani da shi wajen yanke wannan dankali shi yana da matsala idan ba a samu kwararru sosai ba sakamakon ana lahanta wannan dankali to ba a so a yi amfani da ƙarfen wanda zai yanka jikin dankali ya masa rauni ana so ana cire shi a hankali wato shi muke kira da haƙar hannu kenan wanda za ana zaƙulo shi a hankali da hannu anan killace shi to kafin dai a fara wannan girbi na dankali shi ne ba a girbin dankali da sassafe ai ba a girbin dankali da rana saboda ba a so a girbe shi rana tsaka saboda zai iya bushewa ana so a girbinsa ne idan an tashi ana so a fara girbinsa da sassafe ko kuma da yamma lokacin rana ta yi sanyi ko kuma lokacin rana bata fitowa sosai ba sakamakon kada ya bushe kar yai saurin bushewa sannan idan angama girbe shi akwai buƙatar a bar shi yi awa biyu zuwa awa uku an baza shi saboda duk wani danshi na jikinsa ya ɗan shassha ya bushe tukuna kafin a killace shi yadda za a killace sannan idan zo yin girbin Dankali akwai buƙatar a jiƙa wannan wajen? a jiƙa wannan wajen kafin a fara girbinsa saboda a wajen ƙasar wajen ya zamana bata yi tsauri sosai ba a ji ɗaɗin yadda za a zaƙulo wannan Dankali da hannu kenan saboda idan ta zama tsandauri akwai buƙatar sai an ɗan yayyafa mata ruwa a jiƙa ƙasar wajen kafin a fara girbin wannan Dankali idan an girbe wannan Dankali kuma ana buƙatar a ajiye wannan Dankali a wajen da yake da iska kuma wajenda yake da sanyi ba a wanke Dankali da ruwa sakamakon an girbe shi an ga da ƙasa a jikinsa saboda idan aka sa masa ruwa zai iya ruɓewa idan kuma aka ajiye a waje mai zafi zai iya fara tsiro to ana so a ajiye shi waje mai sanyi kuma a ajiye shi a wajen da iska zatana ratsa shi sannan kuma ba a so a haɗa shi da Albasa idan an girbe shi ba a haɗa shi da Albasa saboda iskar da Albasa take bayarwa yana lahanta dankali to shi ana so a ware shi a wajensa a killace shi koda kayan marmari ba a so a haɗa shi a ajiye shi shi daban ake ware shi?

A wannan kamar yadda za mu gani a wannan majigi shi ne, hanya da ake bi wajen girbin Dankali to girbin Dankali ana girbe shi ne idan ɗayan abubuwa guda biyu ya faru wato na farko idan an shuka Dankali an masa bayi an sa masa taki yayi ya nuna sosai to ta yadda za a gane ya nunan shi ne za a ga wannan ƙasar wajen Dankalin tana tsattsagewa tana tsasstagewa idan ta tsage za a ga ganyen wannan Dankalin ya fra yamushewa yan sanja launi yana komawa launin ruwan ɗorawa ɗorawa to idan ka tabbatar da hanyoyin nan guda biyu to zaka iya fara girbin Dankalin to girbin Dankali kuma ana yinsa ne za a samu lauje ko kuma abinda akwai haƙar hannu ana yin amfani da lauje ko a haƙar hannu sakamakon kar a lahanta wannan Dankali yawanci wa'yenda suke yi da lauje idan basu kware ba ba su saba ba suna lahanta Dankalin idan suka zo cire shi daga cikin rami to an fi so ayi amfani da haƙar hannu wanda za a zaƙulo shi ba tare da an lahanta jikin wannan Dankali ba to idan aka zo aka ciro shi ba a kuma fara girbinsa shi Dankali se da sassafe ko kuma da yamma sakamkon idan aka ciro shi da rana zai yi saurin bushewa sannan kafin a ciro shi a girbo shi kenan akwai buƙatar a jiƙa wajen ya samu danshi inda zai yi sauƙin fita to idan anyi wannan mataki za a zo a fara cire wannan Dankali daga cikin raminsa bayan an gaggama cirowa wannan Dankali ana buƙatar a ajiye shi wajen da yake da iska wajen da iska zata na kaɗa shi sak saboda ba a so ya bushe to Dankali idan aka ciro shi za a barshi a waje me iska kuma waje da yake da sanyi ba waje me zafi ba sakamakon idan aka sa shi a waje mai zafi Dankalin nan zai iya fara tsiro to idan yai stiro ko kuma zai iya lalacewa sannan idan da ƙasa a jikin wannan Dankali akwai buƙatar a??? tsaftace shi ba tare da an wanke jikinsa ba saboda idan aka aka aka sa masa ruwa zai iya ruɓewa shi wannan Dankali idan aka sa masa ruwa zai iya ruɓewa to ana buƙatar a tsaftace shi ba tqre da an sa masa ruwa ba sannan ba a haɗa shi da da Albasa ba a haɗa shi da Albasa idan an zo ajiyarsa sakamakon iskar da Albasa take bayarwa iska ce marar daɗin ji wanda zata iya lalata wannan Dankali to ana so a a jiye shi san samu ai masa rumbunsa ma shi kaɗai Shi wannan Dankali a ajiye shi a killace shi a waje mai sanyi da kuma waje mai iska sannan Dankali ba a fara girbinsa sai ya yi wata biyu zuwa wata uku shi ne za a fara girbin wannan Dankali

Wannan kamar yadda za mu gani, abin da wannan majigi ya ƙunsa shi ne, hanyuwan ne da ake bi wanda ake adana masara bayan an girbe ta a gona. Wato idan masara ta yi, ta nuna, ana amfani da wannan mataki wajen yanda za a girbo masaran idan aka girbo ta, za a zo a adana ta. Yanzu wannan in muna so ta yi dogon zango, to ba za mu, ba za mu cire wannan zangarniyar, za mu bar tsaba-tsabar masarar ne a jikin zangarniyarta, shi ne wannan za ta yi dogon zango, wanda ba za ta lalace ba, wasu ƙwari da wasu abubuwa duk ba za su hau kan wannan masarar ba. To wannan shi ne hanyar da ake bi wajen adana ta na dogon zango. Sannan masara kuma ita a Arewacin Nijeriya gaba ɗaya ana amfani da ita ne wajen yin karin kumallo ko kuma cin abincin dare da ita,, saboda yawanci a Arewacin Nijeriya an ɗauki tuwon masara a matsayin mafi girma a kalolin tuwon da ake yin su a cikin Arewacin Nijeriya. Sannan masara tana da amfani sosai a jikin mutum kuma tana haɓɓaka jiki, tana sa mutum ya, in ya ci, ya san ya gamsu, idan yana cin abincin. Sannan wannan hanya ne kamar yanda wannan majigi ya ƙunsa shi ne za mu ga dai ga shi an kawo masarar, ana killace ta saboda ta yi dogon zango, ba ta lalace ba.

Ah kamar yanda za mu gani ko kamar yanda muka sani shi ne wake ana girbin sa idan ya nuna ko ya fara bushewa to, daga nan za a iya cire shi, za a iya girbinsa kenan. Girbinsa ana amfani ne da hannu ko kuma da kayayyakin girbi na gargajiya irinsu magirbi da su fartanya kenan, amma dai an fi yin girbin wake da hannu. To bayan an girbe shi an tattara shi, za a harhaɗa shi a sa shi acikin buhu ko kwando. To bayan an sa waken nan wanda aka girbe acikin buhu ko kwando, to akwai buƙatar idan za a yi bugunsa a zo a samu tabarma ko dundu a baza wannan wake a kai yanda rana za ta na haska shi sosai, zai bushe. To idan aka baza shi akan wannan tabarmar, za zo idan ya bushe ya yi rafai, to daga nan ta yanda za gane ya yi rafai in aka matsa da hannu za a ga yana kakkaryewa. To za a zo a samu sanduna ko itatuwa ana bugun wannan wake ana bugunsa, wasu kuma suna amfani ne da ƙafa, suna tattaa shi yana faffashewa, yana faffashewa, to idan aka gama daddagula shi za a zo a samu ƙwarya, za a zo ana ɗaga wannan wake a hankali, ana ɗaɗɗagashi a hankali yana sheƙewa a hankali, asalin ƙwayar waken tana sauka ƙasa, ita kuma tuttuɓar tana yin gefe iska tana busar da ita. To bayan an gama an tsaftace shi sai a zo a sa shi a buhu.

Ah wato wannan kamar yadda zamu gani tumatir ne ake zazzaɓewa ake wawwarewa masu kyau. Wato na farko idan ka yi noman tumatir ɗinka, ka girbo shi a gona, to da buƙatar ka zo ka shirya tumatir ɗinnan ka zazzaɓe baragurbin cikin wato dalogajin cikin wannan tumatir ɗin, ka wawware masu kyau. To shi dai ga shi nan wannan da mu gani ya sa tumatir ɗin a gaba, kuma yana wannan wawwarewa tumatir masu kyau da marasa kyau, sakamakon idan ya bar marasa kyau acikin wa’innan masu kyau za su haɗu su gurɓata wannan asalin tumatir ɗin mai kyan kenan. Sannan kuma mai kyan yanzu idan ya wawware shi, shi ana iya kai shi masarrafa ko wani wajen masa, masadarwa ta zamani wanda za a iya aikin wannan tumatir ɗin a masarrafa shi ta fasahar zamani a sa shi a gwangwani a tace shi, a ciccire duk wani nau’i na wani datti ko wani lahani a jikinsa. To shi wannan in dai za a kai shi wannan masarrafa ta zamani ana so a tsaya a tantance asalin tumatir masu kyau, ba wai a haɗa shi da dalagujin cikin wannan tumatir ɗin ba. Sannan tumatir yana ana amfani da shi wajen yin miya miyat tumatir kenan a ƙasar Hausa. Ana yin amfani da wannan tumatir wajen a yi miya mai zaƙi da shi, wacce kowa zai ji ɗanɗanonta musamman a shinkafa da wake da nama.

A wannan kamar yandaˋ zamu ganiˋ abundaˋ wannan majigiˋ ya kunsaˋ shi ne, yandaˋ ake fisar dankaliˋ ne, nan dai gashi nan a gonaˋ ce na dankaliˋ ne kumaˋ gashi nan dankalin nan ya yi yabanyaˋ ya yi koreˋ sosai. To nan an zo ne ana fesar, fesar wannan da zamuˋ ganiˋ fisar ce ta takiˋ, takiˋ ne ake dan feshi ake samaˋ wannan gonaˋ. Sannan kumaˋ kaman yandaˋ zamuˋ ganiˋ shi wannan mai feshin yanaˋ iyakacin bakin ƙoƙarinsaˋ sabodaˋ ba’a so wannan kan karfen abin ya taɓaˋ, yanaˋ taɓaˋ jikin waken, jikin dankalin, sabodaˋ zai karyaˋ shi ko kumaˋ ya illatashi, shi yasaˋ ake so idan mai fesar ya zo zai yi ya tsaya ya luraˋ da kyau kyau yanaˋ bi, sannan kumaˋ a cikin wannan gonaˋ karyaˋ yanaˋ bi yanaˋ tattakawaˋ yanaˋ sakamakon kanaˋ takaˋ amfaniˋ da ƙafarkaˋ sai ka jeˋ ka kashe wannan yaƙiˋ ya hayayyafaˋ. To wannan fesar dai da sukeˋ yi ta takiˋ ne kumaˋ mai haɗeˋ da maganin kashe kwari, wannan taki ne kuma yana hade da maganin kashe kwari to shiyasaˋ zamuˋ gai yanayi cikin kula da lura sosai saboda bayaso ko wannan abun isar ingin fisar hhannun na sa ya taba ya karya wani zangarniya daga jikin dankali ko kuma shi ya taka wani amfanin anda bazai amfanuba wanda zai kawo masa sanadin ya mutu ko ya lalace yakiyi

A wannan kamar yadda za mu gani abin da wannan majigi yake dauke da shi, shi ne yanda za mu ga wasu suna gwada jirgi marar matuƙi wanda suka ƙera a gargajiya saboda amfanin yau da kullum to shi dai jirgi marar matuƙi ana ƙera shi ne saboda amfani kamar haka na farko za a iya ƙera shi saboda amfani wa gonarka ko kuma zaka iya ƙera shi saboda tsaro sakamakon kar wani ya ma ta'asa to idan ka ƙera wannan jirkgi kana daga ciki za ka iya kallon duk abin da yake faruwa ta wannan jirgin to shi dai jirgi marar matuƙi idan aka zo ƙera shi da gwajin yanda za a tayar da shi sama shi da farko idan ana so a gwada shi bayan an ƙera shi za a duba lafiyar batir din wannan jirgi in aka duba lafiyar batirinsa to za a duba lafiyar fankokin wannnan jirgi tukuna da duk wasu hanyoyin sadarwa na wannan jirgi idan jirgin naka yana amfani da sadarwa ne wanda ta alaƙantu zaka iya zaka iya.... ba shi umarni wanda kana daga gefe to ana so ka duba wannnan hanyar sadarwar ita ma ka bincike ta sakamakon kar sai jirginka ya tashi sama kana so ka ba shi wani umarni hanyar sadarwar ta yanke to ka ga jirgi zai aaa am.... ba zai bada abinn da ake so ba to bayan an yi wannan za a duba ingancin tashin sa idan an duba ingancin tashin sa shin ya yake tashi a sama shin wace iriyar tafiya yake wace tazara yake bayarwa bayan nan kuma za a zo a duba yaya sauƙar sa tayoyin da suke kansa wanda idan ya zo sauƙa shin ya suke a ɗaɗɗaure suke zaka saisaita su kafin nan ya sauƙa ko yaya to ana so kuma a samu waje faffaɗa wanda babu wasu abubuwa wanda za su iya tarewa wannan jirgi naka da ka ƙera shi to shi dai amfanin wannan jirgi shi ne manoma suna iya amfani da wannnan jirgi wasu akwai fasahar da suke masa na zamani za a maƙala masa abin da zai na barbaɗa musu taki ba tare da mutum ya sha wahala ya zo yana sa wannan taki da kansa ba jirgin ne kawai zai zo yana yawo duk wani tsiro na gonar zai na kewaya yana barbaɗa musu taki sannan kuma amfani da shi ta hanyar tsaro a gona kana daga cikin gidanka zaka iya kana kallon duk abin da yake faruwa daga wannan gonar taka ta hanyar wannan jirgi ta hanyar bi-ɗauka da ake maƙalawa wannan jirgi zai na yawo yana kowace kusurwa ta wannan gona yana zagaya ta to idan ya zagaya ta kai kuma za kana ganin abubuwan da suke wakana a wannnan gona taka kana daga ciki ba tare da ka fito ba.

A wannan kaman yadda za mu gani hanya ce da ake girbin tumatir, wato a wannan majigi abun da yake ƙunshe da shi ko abun da yake bayani a kai gabaɗaya shi ne hanya ne da ake girbin tumatir a gona. Yanzu abun da za mu gani shi ne ga wata mata nan a sunkuye ta sunkuya tana girbe tumatir ɗinta bayan ta girbe shi, za ta tattara shi a waje guda ta samu buhu ta ɗaɗɗaura su akai, bayan ta gama wannan sai tazo tana zaɓe dalagwajen cikin tumatir ɗin, idan ta zaɓe wannan dalagwajen ta zazzaɓe su ta mai da gefe za ta ware asalin masu kyau su waɗannan tumatir ɗin kenan. Idan ta ware masu kyau ɗin za ta zo ta sassa su a kwando ne daga nan sai a nemi motan da za ta lodo su, idan mota ta lodo su sannan wajen lodo wa a mota za a kula da hankali, sannan a samu waɗanda suna yin abu da natsuwa da kulawa ba tare da sun jijjiga shi ya samu matsala a hanya ba; domin idan aka jijjiga shi ya fashe to shima wannan ya zama dalagwajen. Cikin wannan tumatir kenan ba zai yi wu a mai dogon ajiya ba, ko akai wani kamfani ko wani masarrafa a samu a sarrafa shi yadda za a iya amfani da shi na wani dogon zangon lokaci. To, ka ga wannan ba zai yi ba kenan to shi ne za a samu masu hankali su ɗauke shi cikin natsuwa da kulawa, su kawo shi yadda ya dace domin a killace shi saboda a yi amfani da shi ko kuma ko kuma a sarrafa shi yadda za ai amfani da shi na dogon zango mai kamawa.

To, wannan abin da yake bayani a kai shi ne, horar da manoma kan amfani da sinadarin noma. Wato yana da mahimmanci a koyar da manoma yanda ake amfani da kuma yanda ake sarrafa sinadarai na noma kafin su ɗabbaƙa shi acikin wannan gona ta su. To, na farko dai akwai buƙatar su san wani irin cututtuka ne suke addabar wannan gona ta su kafin su san wasu sinadarai ko wasu magunguna za su yi amfani da shi. Na biyu kuma su san sinadaran kala-kala ne, akwai wanda shi na ciyawa ne akwai kuma na ƙwari, akwai kuma na taki, akwai kuma wanda in aka sa shi ciyawa zai ƙona gaba ɗaya, akwai wanda shi kuma taki ne zai ƙarawa iri da shuka ƙarfi, akwai kuma wanda zai kashe ƙwarin da suke cin wannan, wannan shuka. To na biyu, shi ne za a horar da su amfani da kayan kariya saboda kar su zo su ɗau cututtuka ko su kamu da wani cuta wanda ba a san asalinta ba balle ƙarshenta. To, ana so a faɗakar da su hanyar da za su bi su kare wannan lafiya ta jikin nasu saboda sinadaran wannan harhaɗakan magungunan suna da haɗari sosai shiyasa aka zaunar da su ake nunnuna musu yanda za su bi su yi amfani da wannan sinadaran a gonansu saboda su samu cigaba sosai, sannan kuma da yanda za su kare kawunan su ba tare da sun ɗauki wata illa daga wannan sinadaran ba.

A wannan kamar yanda za mu gani a wannan majigi da aka nuna shi ne abubuwan da suka ƙunsa suna da yawa to amma dai ga bayanai a taƙaice kamar haka kamar yadda za mu gani ƙananan manoma ne aka tara su ana koya musu hanyoyi wanda za su riƙe na yanda za su tafiyar da gonakinsu harkar noma kenan to ita dai wannan hanya ta noma shi ne za a faɗakar da su shin noma ba wai an riƙe ta ne a iya sai mutum ba shi da abin yi zai zo ya fara noma ba, noma zaka riƙe ta a matsayin jari wato sana'a sana'a ce ba wai sai ka rasa abin yi zaka zo kace zaka yi wannan harka ta noma ba kamar yadda za mu gani an tara manoman ana ba su faɗakarwa da shawarwari a bisa yanda za su tafiyar da harkar gonakinsu sannan idan an zo wannan faɗakarwar akwai buƙatar a sanar da su wace iriyar taki za su amfani da shi a gonarsu kai tun ma da farko za a sanar da su shin idan noma zaka yi wace noma zaka yi naomar dankali zaka yi nomar gyaɗa zaka yi a'a nomar wake nomar shinkafa ya danganta da irin nomar da kake so sannan a fada ma wane waje ne ya fi dace wa wanda zaka yi nomar nan a'a waje mai turɓaya ce a'a waje tsandauri ne ko waje mai rairayi kowane akwai kalar amfanin da yake fitowa a cikin wannan sannan za a sanar da kai hanyar da zaka bi wajen magancewa du wani tsironka wata annoba ko wata cututtuka da take ƙoƙarin ta kama wannan tsiro naka a ma bayani yanda zaka yi amfani da bututun feshi na fisar maganin ƙwari ko kuma fisar taki ka yi amfani wannan masarrafin sannan za a sanar da kai hanyoyin da zaka kula da gonarka kana ba ta taki da ruwa yanzu a misali idan nomar shinkafa ne ka ce zaka dau ka a bisa wannan bitar da ake wa ƙananan manoma idan kace zaka ɗau nomar shinkafa to akwai buƙatar a sanar da kai ya nomar shinkafa ma take tun a farko da farko zaka nemi waje lafiyayye me.... me... mai taɓo wanda shinkafarka idan ta rani zaka yi ba ta damina ba kenan ka nemi injinan ban-ruwa ka toni rijiya ka yi fangali fangali na shinkafar nan sai ka zo ka saida shi irin na shinkafar ka zo kana daddasa ta sai ka dasa ta ta fito tukuna za ka zo kana daddasa ta kana ba ta ruwa to idan na masara zaka yi shi ma ko na damina da wace iriyar ƙasa ma ya kamata kai ma shukar yi masarar taka da farko du sai an tantance waɗannan abubuwan tukunna kafin ka dabbaƙa wannan noman to wannna kamar yanda za mu gani ana fadakar da su ne hanyoyin da za su bi wajen haɓɓaka nomarsu saboda kar su je su yi zaɓen tumun dare wato su yi noma kuma noma ta zon ta lalace su zo suna jin haushin wanda ma ya sa su su yi wannnan nomar ko wanda ya ba su jari su yi wannnan nomar shi ya sa za mu gani an tara su ana fadakar da su hanyoyin da za su bi wajen yin wannan noma da suke son yi.

A wannan kamar yadda za mu gani a cikin wannan daudaukar yanda ake girbi daga kusa to ga shi nan ya sa yana ɗauka daga kusa yanda ake girbi to girbin nan wannan na dankali ne to shi kuma dankali da ma akwai buƙatar idan ka shuka shi da farko ka nema masa waje lafiyayye wanda ya dace da shi idan yanda ake shuka dankali ma tun farko shi ne za ka zo ka ka tattoni rami ne ya danganta da ma wani irin dankali zaka shuka shin dan wuri ne wanda zai yi kwana sittin ko kuma wanda zai yi wata uku kwana casa'in kenan to ya danganta shi dankali da farko yanda ake shuka shi shi ne ana yin shuka da ɗan ɗa kuma ana yin shuka da da ganyen dankali shuka da ɗan ɗan dankali shi ne zaka yi samu gonarka ka sassare mata kowane lawali na cikin wannan gonar idan ka sassare shi da wani sabara da su wani kargo da suke wannan ka yi sassabe dai a taƙaice idan ka yi sassaban nan zaka zo ka ka yi huɗa a gonarka idan ka yi huɗa ka zo ka, ka tattoni rami ita rami ake tona idan zaka yi noman dankali idan ka tattini rami to zaka zo ka kana binne wannan dan dankalin zaka zaɓi ɗa ne lafiyayye wanda bai fara riɓewa ba sai kana binne shi a cikin ƙasa kana bibbine shi kana tattakewa to zaka zo kana ka sassa mai taki idan ka sa masa taki a wannan ɗan dankali sai a zo idan saboda lokacin da ake shukar dankali yawanci idan lokacin girbin sa yayi ya kusa to ruwan sama kuma ya ɗauke to akwai buƙatar a manmar bayi to idan aka yi wa wannan dankali bayi za a zo ana ana mar bayi ana sa masa taki to yanda ake gane dankali ya yi shi ne za a ga ƙasar wajen dankalin tana tsattsagewa tana tsattsagewa ko kuma a ga wannan ganyen dankalin ya fara sauya launi yana komawa ruwan ɗorawa-ɗorawa to idan ya fara haka to alamu ne na dankali ya nuna za a iya yin girbin sa kenan to shi kuma girbin dankali idan an zo ana buƙatar magirbi ne magirbi lafiyayyen magirbi kuma akwai buƙatar a sa hannu saboda ana yin sa ne a hankali ba tare da ka illata wannan ɗan dankali yake ciki ba zaka zo ka kana tonowa wannan rami kana yankewa wannan dankali idan ka ciro shi zaka gan shi sumulmul a cikin ƙasa sai kana yanke masa wasu ƴan jijiyoyi ƙanana wanda suke jikin wannan dankali kana yayyankewa kana tara shi a gefe sai ka zo ka sassa shi a kwando ka tara shi ka taho da shi idan ma girbin shinkafa ne ita kuma yankewa ake idan aka yanke ta za a zo a samu wani buhu a shimfiɗa shi sai a zo ana bugun wannan shinkafar idan aka buge duk tsabar da kwanson idan suka rabu sai a je a kai ta yanda ake niƙar wannan shinkafar idan aka niƙa sai a ware kwanso da tsaba a sa a buhu to wannan gonar dankali ne ana girbin ta ne ga ta nan girbi daga kusa

To bambanci tsakanin launuka na dankali fari da dankali ja. To, dankali fari shi ne yana da launi na fari jikinsa ko kuma ruwan ƙasa, sannan kuma cikinsa za a gan shi fari ne, fari ne acikinsa sannan kuma yana da tauri cikinsa. Akwai dankali mai launi ja ko kuma ruwan ɗorawa, kuma wannan dankali mai launin ja ko ruwan ɗorawa za a ganshi cikinsa kamar na irin ‘ya’yan itatuwa, sannan yana da kyau sosai cikinsa kuma akwai ruwa-ruwa, shi kuma wancan ba ruwa-ruwa a bushe yake. To, akwai launukan dankali iri-iri yanzu kamar wa’innan dankali mai launi fari mai farin fata, sannan akwai dankali mai launi ja mai kalar ruwan ɗorawa acikinsa. To shi dankali fata mai launi fari shi ana iya amfani da shi wurin dafa abinci, a dafa shi ko a soya shi ko a gasa shi, du za a iya amfani da wannan nau’i’ikan wajen amfani da shi zuwa ga ciki. Sannan shi wancan dankali mai launi ja sannan cikinsa mai kalar ruwan ɗorawa, to ana shan sa ne a matsayin kamar ‘ya’yan itatuwa, shi ɗan itace ne ba irin wancan dankali bane wanda za a iya dafawa ko kuma a ce za a gasa ko kuma a soya shi, shi shan sa ake a haka.

Kamar yadda za mu gani tsutsa ce mai cin dankali wanda tana kana aikinta aka ɗauki wannan bidiyo. To ga shi nan dai tsutsar tana yi tana cin dankalin akwai buƙatar a yi amfani da magungunan fisa wanda za su hana wannan tsutsar aikata wannan ɓarna za su kawadda ita daga wannan waje, ga shi nan dai dankali ya fara yi. Amma tsutsa kuma ta zo tana ta gwaigwuyansa du ta lalata shi, ta sa shi yanzu ba zai amfanu ba, akwai buƙatar a ɗauki matakin gaggawa a wannan gonar. Don ga shi dankali ya yi amma tsutsar ta zo tana ta cinsa

Comment on the common farm practice in your area. Wato na yi bayani akan yadda ake harkan noma a yanki na. To dai mu yarda muke noman mu, shi ne da farko dai idan ka samu jeje wanda kake so kai noma a cikin sa, za kai sassabe, sassabe shi muke kira shi ne zaka sassare duk wani itatuwa wanda ba sa amfani, sakamakon an jima ba ai amfani da gonar ba, duk sun fiffito sun ciccika gonan. To duk za ka bi ka sassare, su idan ka sassare su, za ka ƙone su. Bayan ka ƙone su, to wannan tokar ita ma taki ce, ba a ɗebe ta ko a ce za a zubar da ita daga gonar. Barbaza ta ake a gonar ka barta. To bayan an yi wannan sassaben, sai a zo ayi huɗa. huɗa itace za a samu shanu da garma a sa musu za su na bi suna jan dogayen layuka kunya kunya muke kiransa da hausa. Idan su kai kunya kunya to bayan nan za a zo sai a fara shuka. To daga shukan nan za ka zaɓi in masara za ka sa, in gyaɗa za ka sa, in gero za ka sa, in dawa za ka sa. Ya danganta da irin abun da za ka sa. Za ka zo kana tonon rami kana birbinnewa. Yanzu a misali idan gyaɗa ne mutum zai yi amfani da ƙwallo bibbiyu, yana zuzzubawa, yana bibbinne rami. Bayan ya gama sai ya zo yana sawa taki, yana sa taki. Bayan yayi to, za ta fara fitowa, idan ta fara huɗa to shi ne za ka bi kana ragi, bayan kayi ragi daganan tana yaɗo tana yaɗo tana yaɗo har ta kai ga ci.

A tsirin da ya fi yi a yankina shi ne a yankin Najeriya ta Arewa layin Bauchi tsiro wanda ya fi fitowa muka fi amfana da shi sosai shi ne shinkafa mu manoma ne na shinkafa sosai wanda muna noma shinkafa dayawa a yankinmu ana lodawa ana fita da su garuruwa ana siyar da wannan shinkafa sakamakon yankinmu ya karɓu da shinkafa sosai shinkafa yadda muke noman shinkafa a yankinmu shi ne za mu samu irin shinkafar farko ya danganta ma da wace iriyar shinkafa za mu yi akwai ta rani akwai ta damina ta damina ita za mu samu waje ne wanda yana da danshi waje mai danshi za a samuj sai a samu irin wannan shinkafa za ka zaɓo irin da akwai su faro yauwa akwai sauransu akwai su jib? sai ka zaɓi irin da ya fi dacewa da yankin da zaka yi du da a yankin namu akwai kala-kalar umm wajajen kowane tsiro akwai yanda ya fi fitowa to zaka zaɓi kai yanda tsironka zai fi fitowa mai kyau to idan ka samu irin za ka zo ka ka yi wannan dashen shinkafa idan ka yi dashen shhinkafar sai ka zo a gefe za ka zo ka yi fangali-fangali to kowane fangali ana masa daashen shinkafa a cikin sa dayawa to idan ka yi wannan dashen shinkafar zaka bar shi ka mam masa hanyar ruwa yanda idan ruwan sama ya zo zai na rarratsawa yana shiga kowane kusurwa-kusurwa na fangalin sakamakon ita shinkafa tana son ruwa sosai ruwa ya jiƙa ta sosai to bayan ka yi wannan shinkafarka za ta fara fitowa tana fitowa tana yaɗo sai dai kuma gaskiyar magana shi? shinkafa tana son taki zaka sa mata taki sosai idan ta ji taki to a nan ne zaka ga shinkafarka tana yabanya tana kore tana fitowa tana tsayi idan ta yi tsayi zata fara fitar da ƴaƴa ta na haihuwa idan ta gama haihuwa shinkafarka ta yi za ka ga ta canja launi ta koma ta fara komawa ruwan ɗorawa-ɗorawa to shi ne wanda idan ka zo ka taɓa a cikin tsiron da ta fitar idan ka taɓa ƴaƴan shinkafar zaka ga sun nuna to yanda ake girbin shinkafa shi ne za ka zo ka ka samu lauje ko samu injin da ake yanke wannan shinkafa na zamani kana yayyanke ta tun daga ƙasan ta kana tattara ta to idan aka yanke ta za a baza ta ne ta bushe idan ta bushe za a samu buhu a warware shi a shimfiɗa shi sai a zo ana bugun wannan shinkafa idan ana bugun ta ana bugunta to da zangarniyar da kwanson shinkafar za su na rabuwa kwanson shinkafar zai na barin jikin zangarniyar idan ka gama saik ka zo ka ka bar wannan? kwanson shinkafar ya bushe shi ma idan ya bushe sai ka zo ka ɗure shi a buhu to idan ka ɗure a wannan buhun za ka ga ya ragu ya ragu sosai to idan ya ragu ya bushe kenan sai ka kai shi gidan da ake niƙa shinkafa injin niƙa shinkafa idan ya niƙa ma zai ware kwanso da tsaɓa

Tsiran da suka fi ko wani tsirai girma a yanki na shine akwai gero kamar wanda nai bayani da farko akwai masara akwai gyada akwai wake akwai dawa yannan biyar din sunfi ko wa yanne tsirrai saurin girma a yanki na sannan hanyoyin da mukebi gurin shukasu shine ba’a shuka su sai da damina da damina munfi amfani wajen shuka wannan n tsirran dana ambata guda biyar dinnan sakamakon muna jiran sai ruwan sama ya sauka tukunna anan za’a fara sassabe ayi huda sannan azo ayi shuka sannan hanyoyin da mukebi gurin mu sasu girma shine muna amfani da takin gargajiya wato juji ko masai irin masai da masara wanda an fitara jikin shadda to shi zamuje mu kukkunsa kashi kashi a cikin gonan in ruwa yazo sai ya bazaɽ dashi inya bazar dashi zai dulmiϳa acikin gonan to munpi amfani da wainan abubuwan.

To dai wannan karan ma bari mu ƙara ɗaukan yanki na na bauchi, wato hanyoyi da a ke bi wajen inganta amfanin noma. Na farko dai, mu ɗau layin faskare, yawancin manoma idan sun je gonar su sun yi sassabe suna faskara ittatuwa domin su dawo su yi amfani da shi a gidajen su. Sannan mu dawo layi garma, garma da shanu, yawanci shima garma da shanu ana amfani da shanu wajen yin huɗa saboda su yi wannan kunya-kunya a gona. Sannan zuba takin ƙasa, taki ƙasa shine wato juji wanda ya taru ya tattara bola da yawa za a tace shi a kawo shi a zuba shi a wannan gona. Sannan ana yin amfani da, ana yin amfani da naui’ika na hanyar bayan faskaren an yi sassabe, bayan an yi sassabe du za a zo wannan ciyawan da ba a buƙata ita ma ana ciccireta a kawar da ita gefe. Sannan bayan wannan ciyawan an kakkawar da ita gefe, shi idan dankalin turawa ne za a masa tubali a masa rami wanda za a binne wannan dankali a ciki, shi kuma wato dankali ya danganta in ɗansa za a shuka ko kuma ganyen za a yi amfani da shi a shuka du dai shima ramin ake masa a binne shi a ciki, to dai wa’ennan sune hanyoyi wanda ake amfani da su da dabarbaru wajen tafiyar da harkan noma a yanki na.

Hanyoyin Zaɓen iri don samun iri mai kyau da manoma suke bi da shi a yankina shine; Manoma suna amfani da dabarbaru, da hanyar da zasu zaɓi iri mai kyau don samun amfani me riba me gwaɓi a yankina. To na farko dai akwai, gwajin iri da yanayi zaka duba anne irine ya fi dacewa wanda zaka ɗabbaka shi a gonarka, to shine zaka zaɓi iri, sannan kuma da duba irin yanayin wurin shin a'a, wurin wanne iri yake bukata a sama masa? Na biyu, Zaka duba irin da ake buƙatarsa a kasuwa, saboda riba da tattalin arziƙi. A'a in aka je kasuwa wanne iri aka fi buƙatarsa? Aahhh wanda za ai amfani da shi, yanzu mu ɗau kamar layin shinkafa Ni a yanki na idan za muyi noman shinkafa muna yin farone ba kmai ne yasa ake yin wannan faro ba, saboda ita tafi girma sosai ta fi fitar da 'ya'ya, tanahayayyafa sosai shi yasa tun frko na ce ayi amfani da iri wanda yanayin wajen yafi karɓansa sosai sakamakon mu a wajen mu wannanFaro shinkafa ta fi, fitowa sosai tana hayayyafa. To, na Biyu kuma za ka duba kai yanayin kasuwarka, da yanayin ribarka, shin, idan ka kai kasuwa, wanne irine zai fi, zai fi tafiya sosai a wannan kasuwa ta ka da kakeyi kaje sayarwa shi ya sa mu yanzu ida muka yi Faron, to in aka kawo ta kasuwa, ana ƙarar da ita da wuri ne cikin ƙanƙanen lokaci za ta ƙare. Sannan, akwai gaji da muke yi tun kafin mu shuka wannan za mu zo mui gwajin ƙasar wajen, da wannan iri, kafin mu zo mu sa shi a layin gona kenan sai mun gwada ta mun gwada wannan iri na faro, a layin shinkafa mun ga yana fitowa yana haɓɓaka tukuna kafin kafin nan muka zo muka sa shi a layin gona. Sai da muka jarraba shi tun a farko, muka ga yana yi, sosai yana kaiwa shi yasa muka fara amfani da shi. Sannan, idan ka sami irinka akwai buƙatar ka killaceshi ka ajiye, yanzu idan muka shuka wannan shinkafa ta faro, to, idan tayi muna warewa, wani adadi na wannan shinkafar bayan mun girbe, sakamakon wata shekarar idan tazo da wannan iri za mu yi amfani, mu ƙara mayarwa cikin ƙasa ta ƙara fitowa. Saboda karmu sha wahalar mu yi ta zuwa nemansa du abun beyi ba. "Yawwa shi ya sa muke amfani da abunda muka shuka muke ware iri a ciki saboda muyi amfani da shi.

Yanda ake kiwon shanu a yankinmu, shanu ko in ce manjan bisashe. Muna amfani da su muna amfani da wannan suna manyan bisa da ƙananan bisa. To shanu muna kiransu manyan bisashe, to manyan bisashe yadda muke kiwon su a yankunanmu shi ne da farko dai yawanci siya ake yi, za ka se shanayenka, idan ka siye su, ko a ce kana da shaniya kana da bijimi, guda ɗaya kenan shi ne ma:ʧe da namiji.. Idan ka killa ce su za ka nema masu tsaftacen waye lafiyayye, kana gyara masu ka turke su. Kana ba su abici dussa da ƙamayi da su angur, kana masu allurai a duk bayan wani zango. Domin duba lafiyar su,, to bajan ka gamawannan, har idan suka fara hayyayafa, tai ciki to idan tai cikin nan ana so ka samu waje me daddaɗan yanaji, shi ba bushasshen ba, waje me sanyi ba me illatarwa ba. Za ka raine su, kana kiwon su, kana ba su abinci. to so tari idan mu suka girma a yankunanmu, gaskiya mu ba wai turke su muke mu ba su abinci kodayaushe ba. Ana kora su gonaki ne ana kiwo a cikin gonakin Za a ana fita da su gona ana kiwo idan ka gama kiwon ka sai ka dawo. Washe gari ma sai ka dawo ka sake ɗaukar su, ka tafi ka ƙara wani kiwon. Har idan damina ta zo ana amfani da su a yi huɗa da su.

Itta wannan tambayan tana magana yaya ake kiwon awakai a yanki na? shine a yankina na bauchi muna amfani da kiwon awakai a matsayin sana’a babban sana’a ko ince jari wanda mukeji da itta a yankin, sakamakon mun iyya mun kwarance to awakai dai su yawanci da farko idan ka siyesu ko kuma an haifama yanda ake kiwon su. shine zaka samu idan yanashan nono ne itta uwan zakana bata angur kana bata ruwan tsari, bayan ruwan tsarinnan da ciyawa dasu dusa kana harhaɗa mata sakamakon ruwan nono ya fita a jikinta ta samu wadataccen ruwan nono wanda zata iyya bawa wannan jaririn ɗan akuya data Haifa. To bayan wannan ɗan akuya ya fara girma shi kuma a naso ka wadatar dasu da abinci, bayan ka wadatar dasu da abin su ciyawa dusa sunci. To na biyu kuma wajajen da ake killacewa wa ‘yan’ nan dabbobi akuyoyi kenan. su akuyoyi basa son ruwan sama ya taɓasu ko ruwa ya taɓasu to dabuƙatan wajen da za ka a jiyesu ka killacesu ka masa rumfa kar ruwa ya shiga idan ana ruwan sama kar wani feshin ruwa ya taɓasu sakamakon su idan ruwa ya dakesu suna iyya kamuwa da rashin lafiya wanda harta kai ga ajalinsu. Sannan wajajen su ana share musu su ana tsaftacewa idan lokacin damina yazo kuma za’a sakesu suje suci ciyawar waje ana kula dasu saboda kar a sace su.

Aa... yanda ake kiwon Alade a yankina du da yankina na Arewacin Najeriya shi ne ba a cika yin kiwon alade ba sai manoma kaɗan ne suke kiwon alade to ga tsarikan da suke bi kamar haka akwai yanayin kiwo wanda za a killace wannan alade wato kiwo na zamani kenan akwai kiwo kuma na gargajiya to mu fara ɗaukan kiwo na zaman kiwo na zamani shi ne ana ana barin alade za a zaɓi wane irin ma alade ya kamata a kiwata za a zaɓo jinsin alade mai ginet mai girma wanda zai yana da nama da ƙiba sosai sakamakon idan an kai shi kasuwa ana so yayi gwaɓi kuma yayi riba a wajen siyarwa to da farko dai ana gina musu wuri na musamman ne wanda zai kare su daga yanayi da cututtuka wanda ba za su ɗau wata cuta ba ana kula da tsabtar wajen da kuma lafiyar jikin waƴannan aladu za ana kula da lafiyarsu da magunguna wanda za ana ba su wanda za su kare su daga cututtuka sits du da ma dai wajen za a gina shi ne shi ma wanda ba zai bar su su ɗau wasu cututtuka wanda za su iya zuwa du shiga jikinsu ba sannan ana ba su abinci kamar irin su masara wake da abincin da aka sarrafa to du wannan alade yana iya cin wannan abincin sannan ana fita da su za a ba su wajen filin motsa jiki akwai buƙatar a bar su su motsa jikinsu sosai saboda su ƙara samun lafiya da kuzari to yawanci wannan hanya shi ne ake bi ake kiwon alade na zamani to akwai kuma kiwo na gargajiya kiwo shi kuma na gargajiya shi ne za a bar alade haka a sake yawanci kiwo na gargajiya an fi yin sa a ƙauyuka a yankin nawan haka za a bar alade a sake shi zai fita ya nemawa kansa abincin da zai ci wani ma za har kashin da mutum yake yi yake ci wani kuma yana shiga gona yana cin abubuwan gona haka yana ci saboda ya nemawa kansa abinci sakamakon shi kiwo na gargajiya masu shi ba su cika kula da wannan alade ba sai dai kawai haka a sake idan ya ji yunwa ya je nemawa kansa abinci to shi wannan kuma yana motsa jikinsa saboda an bar shi yana yawo ko'ina yana shiga to amma shi kuma bai kai kiwo na zamani inganci ba saboda a kiwo na zamani alade yana samu ya gina jiki sosai kuma ana kula da lafiyarsa yauwa amma kiwo na gargajiya shi bai kai kiwo na zamani inganci

To a yankina dai na bauchi kiwon kifi yana samun ƙarɓuwa sosai fiye da yadda ba’a tunani sakamakon. Da farkon idan za ai kiwon kifi ana wasu manoman suna gina koguna ƙananan koguna wanda za’a zuba wa ’yan’ nan kifaye a ciki. To bayan an gina wa ‘yan’ nan ƙananan koguna an sassa kifaye a ciki. Na biyu za’ayi amfani da irrin kifinyanayin ko nau’in kifin da yakeyi a wannan yanki kifin da bazai wahalar dashi koya galabaitar dashi ba zai iyya rayuwa a wannan yanki. To bayan anyi wannan sannan sai asamo musu abinci lafiyayye me gina jiki wanda zai taimakawa haɓɓakan girman su. to bayan anyi wannan shima sai magungunan wa ‘yan’ nan kifaye ana musu rigakafin magunguna iri iri sakamakon ko zasu kamu da wani cuta ko wani abu dai wanda yai shigowan ruwan. Sannan na uku za’a iyya abunan kifin ruwan da kifayen suke ciki za’a na kula dashi ana sassanja musu akai akai sakamakon koya fara gurɓacewa koya fara datti, za’a cire musu wannan ruwan a canja musu asa musu ruwa mai kyau. sai kuma ana hada hadansu wajen kasuwancin su za’a tare bayansun girma kenan azo a tare waɗannan kifaye azo a kaisu kasuwa a siyar dasu.

A yankina na Bauchi kiwon kaji ya samu karɓuwa sosai fiye da yanda ba a tunanin sakamakon hanya ce ta samun kuɗi mai yawan gaske da kuma abinci. To, manoma dai a yankina suna kiwon kaji ne farko suna neman fara haɗa keji yanda kajin nan za su zauna suna gina kejin nan wanda ba zai ba wa kajin nan dama su fita ko su gudu ko su je wani waje ba. Sannan kejin nan yana ba wa kajin nan kariya daga sanyi ko zafi mai tsanani, rana ke nan ko kuma ƙwari ko wasu nau’i'ikan dabbobin da za su iya zuwa su cutar da wannan kajin. To bayan an gina wannan keji ana zuwa a zaɓo nau’in kajin wanda za su iya yi a wannan lokacin tun daga mataki ajin farko ke nan har su zo aji na biyu har su zo aji na uku. Bayan hakan za a dawo nau'i na uku shi ne abincin kajin nan. Abincin kajin nan ya danganata da haɗin gargajiya kenan, shi ne masara za a iya ba su masara ko taliya a daddaka musu burbuɗin kifi a cikin wannan abincin sannan a haɗa a gwaggwamutsa ana ba su. Sai kuma ruwan shan waƴannan kaji. Ruwan shan su ana kula da shi a sa mar magunguna na riga kafin waƴannan su kajin wanda za su sha sakamakon murar tsuntsaye wanda ake ta addabi yankuna na Bauchi. To ana sa musu wannan magani na riga kafin a cikin wannan ruwa wanda kajin nan za suna sha. Sannan kuma sai kasuwancinsu idan sun girma kenan sun kai mataki na uku. To za a zo a fara hada hadarsu ana sayar da waƴannan kaji.

Hanyoyo ko in ce magunguna da ake amfani dasu a yanku nan mu wajen baiwa kaji, ko aladu, ko kifi, ko shanu, ko akuyoyi. To na farko dai mu a yanku nan mu ba a kiwon alade, ba a kiwon alade amma ana kiwon kaji, ana kiwon kofi, ana kiwon shanu, ana kiwon akuyoyi, to yanzu a cikin wa’innan bari na dauki guda ɗaya nayi magana akan sa, wato shi ne zan ɗau shanu. Shanu su ne hanyoyin da ake basu magungunan su wajen da kula da su, yana yin yanda lafiyansu za ta karu, shi ne. Da farko akwai yana yin da zaka ga saniya tana rama ita kadai, ko wata cuta ta kamata wanda ba a so ‘yan uwanta su shafa a jikinta, to za killaceta gefe guda, a tsameta a cikin ‘yan uwanta saboda akwai cuta da idan ta zo tana iya shafawa ‘yar uwanta, to idan aka killaceta a gefe ko wa’inda suke aka killace su a gefe wanda an raba su da masu lafiya kenen to za zo a duba meye ya same su? To akwai wacce gashinta ne haka kawai ze na zuzubewa, to akwai angur da su magunguna wa’inda ake amfani da su ake babba su, akwai na gargajiya akwai na Bature amma anfi yin allura akansu. Sai a zo ana yiwa saniya allurai, za a iya biyu a rana ko uku a rana ya ɗanganta da yanda likitan dabbobin ya fada, to shi za a na bi ana bi ana killace su har su warke da kan su, idan suka warke sai a dawo da su cikin ‘yan uwansa batare da sun shafawa sauran ba.

A Kamar yanda zamu gani, wato lokacin da ake girbin ayaba da san da ake girbin ta da kuma wasu hanyoyi suka dace a bi wajan girbin Toh ita dai ayaba tana yin bishiya idan tayi wannan bishiyan za ta haifar da tsirrai, za ta haifar da kuda, sai ‘ya’yan ayaban suna fitowa. sanan kuma, ba za a fara girbin ita wannan ayaba ba sai ‘ya’yan ta sun kai watanni uku zuwa watanni biyar. Toh a lokacin ne ake fara girban ayaban nan yawanci ba a girbe ta idan ta nuna sosai. Toh ana bari ne tun kafin ta karasa nuna, ba a so tayi.. wannan ayaba, ba a so tayi lugub kafin a yanke ta. Ana barin ta tun tana dan danye danyen ta wato idan ta fara canja launi daga kore zuwa ruwan daurawa ko kuma ruwan daurawa, kore mai dan ruwan hoda toh za iya girbin wannan ayaban Sannan idan an zo girbin ta hanyoyin abubuwan da ake amfani wajan girbin ayaba shi ne za asamu lauje lauje mai kaifi, shi wannan lauje mai kaifin ana yin amfani da shi ne wajan da zai saukar- saukake hanya wajan wannan yankewar wannan ayaba ba tare da anyi wa ita wannan bishiyan rauni ba. Saboda a yanke ita wannan ayaba, ba a so a yi wa bishiyar rauni, an fi so a yanke ta a hankali kuma cikin sauki. Sannan za a samu “kwanjiri” wanda ‘ya’yan ita wannan ayaba idan an yanko su za ana zuba su a ciki, sakamakon ba a so suna faduwa a kasa, ko kuma suna fadowa da karfi, nan ma zasu iya samun matsala. ‘ya’yan ayaban zasu iya fashewa ko kuma wani abu ya zo ya lahanta su. Sannan ana yin amfani da sanda, sanda mai tsayi wajan kadowa ita wannan ‘ya’yan ayaba din kenan, idan bishiyar tana da tsayi. Idan kuma ba ta da tsayi za a iya sa hannu a “zurdo” ta kenan, idan kuma tana da tsayi za a sa sanda a kado wannan ita ‘ya’yan ayaba. bayan haka idan an gama yanke wadannan ‘ya’yan ayabar to akwai bukatar a adana su a killataccan waje, waje mara danshi kuma mai inuwa. Sakamakon idan suka ji danshi zasu iya rubewa ko kuma su samu matsala. Toh ana so su sha iska tukunnan a kai su tsabtataccen waje, bushashen waje wanda ba danshi a cikin sa, kuma wajen yana dauke da inuwa. Sakamakon kar a bar su su lalace a waje. Toh yan da ake safarar ayaba shine za a zo bayan an tare ta ita wannan ayaban da aka ciciro saboda tun a farko nayi magana nace ba a so a ciro ta idan ta nuna lugub, tun kafin ta nuna ake cire ita wannan ayaba, wato da dan sauran danye danyentakar ta a jikin ta, saboda idan ta nuna lugub toh kafin a kai ta in da za akai ta akwai tafiya mai nisa, toh za ta iya laushi ta yamushe, ta lalace, toh shiyasa ake so a ciro ta tun kafin ta gama nuna, amma sai ta dan fara nuna ake cirowa ita wannan ayaba. Ba a so a ciro ta ta nuna lugub saboda za ta samu matsala Toh idan an zo da sauran danye danyentakar ta a jikin ta, a zo a sa ta a buhu,, idan aka sa ta a buhu a cikin kulawa da nutsuwa ake wannan tattara wannan ayaba a cikin buhu saboda kar a garin daddanawa a fasa ta Toh idan aka sa ta a danye danyen ta za a iya safara da ita mai nisan zango ba tare da ta samu matsala ba Sannan ana amfani da ita ne wajan yin abinci ana sarrafa ta a matsayin abinci, za a iya sa ta a shinkafa dai miya bayan an soya ta, a.a za a iya dafa ta a yanyanka ta haka, a dama ta da kifi ko kuma da miyar man ja a ci a matsayin abinci. Toh tana da amfani a jikin mutum sosai, ana so a rika cin ta saboda ‘ya’yan itaciya ne ita wannan ayaba.

Ah yawwa, kamar yanda nayi magana dazu shine akan ayaba, toh ayabar nan akwai doguwar ayaba akwai gajerar ayaba. Toh wanan ana magana ne akan doguwar ayaba ne wanda ake ake abinci da ita. Ita kuma gajeriyar ayaba kamar 'ya'yan marmari ne wanda za'a iya ci ba tare da an haɗa ta da komai ba, za'a iya cin ta a haka. Toh, ita wannan doguwar ayaban dai akwai cututtuka da ƙwari wanda suke damun ta suke illata ta, suke hana ta girma. Toh yanzu zamu fara bayanin su ne daya bayan daya. Su wa'innan ƙwarin akwai mai cinye asalin tushiyar ita wannan ayaba ya raunata 'ya'yan ta ya hana 'ya'yan bunƙasa su fito da wuri. Akwai kuma wanda tun daga tushen asalin irin shukan take zuwa ta cinye, akwai kuma wanda tana ɗauko wasu ƙwayoyin cututtuka ne, idan ta ɗauko ƙwayoyin cututtukan, sai tazo ta haifar da ita wannan ayaba kenan. Toh, yanzu zamu far da ta farko. Akwai ƙwaro, wani ƙwaro wanda shi idan ya samu 'ya'yan ayaba yana cinye sune gaba ɗaya zai ciccinye su duk ya lalata su idan ya lalata su toh, idan ayaban nan ta tashi fitowa ko ako wacce tuta idan za'a samu ƙwaya sha biyar, sai ya dawo bai fi ƙwaya uku ko huɗu za'a samu. Kaga ya raunata wa'innan wa'innan abunan ya'yan ayabar kenan ya raunata su. Toh akwai kuma tsutsotsi wanda su kuma ƙasa suke shiga ida suka shiga ƙasa za su lalata ita asalin ita tushen wannan gundarin ita ayaban ne dan suka lalata shi. Toh zata na fitowa da rauni ta kasa haifa-d da 'ya'ya wa'inda ake buƙata sannan duk 'ya'yan da zata haifar sai su zo da rauni da illa ajikin su, wanda baza suyi ƙyaun gani ba ko suzo a ya mushe ko kuma wasu ma baza ma suyi ba gaba daya. Toh akwai kuma wanda su cuta suke ɗaukowa irinsu ƙudan zuma kenan. ƙudan zuma yana iya ɗauko wa wata cutar a wani waje sannan yazo yasa a wannan bishiya ita ta ayaba ya illata ta. Toh, hanyaoyin da ake bi wajen kare su wa'yannan irin wa'yannan cuttuttuka da wa'yannan ƙwari shine, zaka samu peshi, akwai peshin da ake mata na musamman a ita wannan bishiya ta ayaba idan aka zo peshin za'a hada maagungunan da zasu illata wa'innan ƙwari a'a imma daga na farkon ne daga na biyun ko daga na uku zasu illata su su lalatasu wanda baza su samu damar su zo ma kusa da wannan ita ayabarba balle har su illata ta, toh in ma allura ne akwai kuma sannan idan an shafa mata ƙwayar chuta za'a iya dauko wa shi likitar gona yazo ya duba wannan bishiya ta ayaba idan yaga abubuwan da take buƙata ze iya mata allurai wanda zasu bata magani a jikin ta ta yaki wannan chutar da take tattare da ita to akwai buƙatar wa'innan abubuwan ana dabbaka su lokaci bayan lokaci ana kula da ingancun lafiyar ayabar ana dubata ana ganin shin wani ƙwaro ne yake ƙoƙarin rabo ta ko wani ƙwaro nema ya rabo ta wace illa ƙwaron nan ze iya yi, toh akwai buƙatar a tsaya a dauki mataki tsayin daka sakamaƙon kar ayaba ta lalace ko ta samu matsala wa'yannan sune hanyoyin da ake bi wajan kare ayaba daga chututtuka imma daga jinsin ƙwaro ko tsutsa ko kuma ƙwudan zuma kenan.

Ah yauwa,, wannan to akwai hanyoyi wanda ake bi wajen kula da ƴaƴan ayaba ko in ce doguwar ayaba wanda akwai hanyoyi da za'a bi don a kareta daga cututtuka, musamman na ƙwari ko na tsutsotsi ko kuma wata cuta wanda zata iya shiga jikin wannan ayaba ta haifar mata da illa. na farko dai hanya ta farko shine, tun kafin ka shuka wannan ayaba taka akwai buƙatar ka kula da wajen da zaka shuka wannan ayaba ka sami killataccen waje keɓantaccen waje wajen da ba datti a wajensa gyararren waje ka shuka wannan ayaba ta ka to sai ka gyaggyara wajen da farko ma kafin ka fara shuka to bayan ka sami wannan waje shine idan kazo iri wanda zaka shuka shi ya haifar ma da ayabar ka shine akwai buƙatar ka zaɓi iri mai jure wahala iri wanda shi zai iya jure ko wace iriyar wahala ba tare da ɗan matsala kaɗan tana samunsa ya nuna ta shi ɗaya ba. To akwai buƙatar ka sami iri wanda shi zai iya jure wannan wahala ba tare da yana jin matsala ƴar kaɗan ba sai ya lalace To, idan ka sami wannan irin mai jure wahar ka shuka shi, to, akwai magunguna wanda za'a nema na feshin ƙwari da kuma na tsutsa. Ita ayaba, doguwar ayaba abubuwa biyu ne suke mata illa, ko in ce zuwa uku wannan ƙwari da kuma tsutsa wanda take cinta ta ƙarƙashin ƙasa ita wannan ƙwarin suna hana wannan ayaba girma tsutsar kuma tana hana haifar tasa ta haifar da ƴaƴa sai taƙi fitar da ƴaƴan da suka kamata misali, idan a kowace tuta zata ma ƴaƴa kamar goma sha uku, to sai ta haifar ma da guda biyar ko guda uku to kaga an ci baya kenan to akwai buƙatar kana mata wannan ko iri wanda ko a ka sami iri, ai maganin feshi ka sa mata kashe waɗannan ƙwari, idan ya kakkashesu, sannan maganin feshin ma kala biyu ne, anfi buƙatar ka samu wanda shi idan ka sa shi zai maka aiki biyu wato zaka jefi tsuntsu ɗaya da dutse biyu kenan. zaka sa ya kashe ma ƙwaro kuma ya haifar ma da taki a wannan ayaba taka shine idan ka fesa wannan maganin ƙwari, shi zai ma amfani ya kashe ma wannan maganin ƙwarin da tsutsotsin sannan kuma ka sami taki yasa ayabar ta haɓaka tashi ɗaya ta girma. To bayan kayi wannan akwai buƙatar kuma ganyayyaki wanda suke kamuwa da rashin lafiya ko wanda suke yamushewa kana kawar dasu kana rabasu da jikin asalin masu kyau, saboda idan ka barsu zasu iya haifar wa sauran su waɗanda basu kamu da rashin lafiyar ba su sa musu suma rashin lafiyar. To duk reshen da kaga ya fara cuta ko ya fara samun matsala to akwai buƙatar a kawar dashi gefe guda kenan ba'a so ga reshe mai matsala kuma ga wanda bashi da matsala ka barsu waje ɗaya sakamakon zai iya shafa masa shi ɗayan wanda bai kamu da wannan rashin lafiyar ba. To bayan kayi wannan sannan ita bishiyar ayaba tana da wata matsala, tana kumbura to idan ta kumbura duk reshen da ya kumbura ana cireshi ne zaka kawar dashi shima gefe, yanda ka kawar da ganyayyaki da suma suka fara samun matsala to bayan kayi wannan ayabar ka zata haɓaka ta fito mai kyau kana kukkula da ita duk ganyen da yake geggefe, ita anaso haka kawai azo ana rarrage mata ganyayyakin jikinta ba'aso a bar ganye ko ina yai talau talau ta ko wani gefe to akwai buƙatar ana rarrage ganyen, a barshi zata fito a tsaye ta tsaya tsayen tsayin daka to shi bayan anyi wannan, idan ayabar ka ta haifar da ƴaƴa to, idan ka ciccire ƴaƴan ƴaƴan akwai buƙatar ka samu waje, mai sanyi mai inuwa wanda zaka a'ajiye wa innan ƴaƴan ayaban, sakamakon kar ka ajiyesu a rana zasuyi yaushi su yamushe sai su sami matsala ko su ruɓe tashi ɗaya To in kabi waɗannan matakan da na lissafo, ayabar ka zata samu kulawa kuma zatayi inganci zata fito da kyan da ake buƙata ta fito dashi.

Yauwa, kamar yanda zamu gani shi kuma wannan abinda ya ƙunsa shine hanyoyi wanda ake bi domin a samu ingantacciyar shukar ayaba kenan, doguwar ayaba to wa innan dai a jumullance abinda zamu ce hanyoyi wa inda masu kyau wa inda zamu bi wajen samun ingattaciyyar ayaba, lafiyayyiya me, me inganci da ƴaƴa masu lafiya shine mu ɗau kamar abu biyar, na farko dai, zaɓan filin shuka, na biyu shirya ƙasa, na uku zaɓan iri, na hudu zurfin ƙasa, na biyar kulawa bayan shuka. To mu tsaya ma iya haka kenan na farko zaɓan filin shuka filin nan shine mukace kamar yanda nayi bayani da farko shine zamuzo mu zaɓi fili ne wanda killatacce ƙasar wajen ta zamana kar kaje kawai ka shuka ayabarka a wajen busashshiyar ƙasa, akwai buƙatar anaso kaɗanyi a kan tudu saboda gujewa ruwa ya ɗanyi sama ba wai yai yayi kwari ba kenan saboda idan yayi kwari ruwa zaizo ya taru zai iya illata ta, to amma idan ya ɗanyi sama za'a gujewa wannan ruwan da zai iya shigowa na biyu kuma, idan kazo ji baza ka sami busashshiyar ƙasa ba a samu ƙasa wanda take da ɗan da ɗan naso a jikinta ba busashshiyar ƙasa ba, ƙasa mai ɗan naso-naso wanda bata bushe ba da guntun ruwa a jiki. To a irin wannan akeso ka shuka wannan doguwar bishiya ta doguwar ayaba da don to bayan nan kuma shine shirya ƙasa, shirya ƙasan nan shine zamuzo mu gwada ƙasar sai mun gwada ƙasar ma munga wani irin sinadarai ne a jikin ƙasar kafin mu fara wannan shukar ta ayaba, doguwar ayabar nan tamu saboda zamu auna ƙasar a na'urorin zamani muga shin wani matsala ne ma da ƙasar wajen a'a, ƙasar wajen zata iya zata iya ɗaukar wannan irin shukar ayabar da zamuyi ko ma baza ta iya ba, to sai mun auna mun tabbatar tukunna kafin mu fara shukar wannan ayabar. To zaɓar iri, irin nan akwai buƙatar idan kazo zaɓar irin da zaka shuka shine ka zaɓi dogayen iri, wanda tsayinsu suna da tsayi ba gajerun iri ba saboda anfi buƙatar masu dogon masu dogaye, saboda sunfi tafiya ko a kasuwa ne kaima kuma ko a wajen ci ne za kafi jin ɗaɗinsu To bayan ka zaɓi iri me kyau kuma mai jure wahala se kazo zurfin ƙasa to zurfin ƙasa kuma shine za'a ɗan toni kafin a shuka wannan bishiyar akwai bukatar idan aka tona za'ayi tono me ɗan zurfi bawai kawai tono sama-sama ba a shuka ta za'ayi tono ne mai ɗan zurfi se a shuka wannan iri na doguwar ayaba kenan. To, tsakaninsu kuma idan da yawa zaka shushshuka bishiyoyin ayabar tsakaninsu kar ya wuce kamu kamu biyar zuwa kamu shida haka dai tsakaninsu ba'a so suyi nisa a tsakaninsu sosai kuma ba'a so suyi kusa-kusa to akwai buƙatar ka tsaya ka auna ka gwada ka gani tukunna kafin ka fara wannan shuka taka. To bayan kayi wannan shine akwai buƙatar kulawa bayan shuka. kulawa bayan shuka shine za kana duk waɗannan abubuwan yau da kullum shine kana kula da ƙwari wanda suke ƙoƙarin su ci ma wannan iri na ayaba taka da kuma taki kayi amfani da taki kana sawa wannan ayaba taka taki saboda ta magance ta daga kwari ma kuma sannan ta sata ta ƙara fito wa sosai to bayan kayi wannan shima to akwai buƙatar su kuma na ƙarshe shine idan an anzo girbi, girbin ita ayaba shine idan an tashi son samu wata tara zuwa wata sha biyu kaga wajen shekara guda kenan. To ita tana ɗan jimawa gaskiya kafin tayi to akwai buƙatar ka tsaya bata wannan lokacin kana kulawa da ita, sannan idan an yayyanke shine mukayi bayani tun a farko za'a samu waje ne me sanyi me inuwa ba mai rana ba wajen da za'a ajiye ita wannan ayaba in dai anbi wa innan matakan da na lissafo, za'a sami ayaba me kyau cikin inganci, kuma lafiyayyiyar ayaba.

Yauwa, to kalolin ayaba da nau'i'ikansu ga kuma yanayin da suke kaiwa kafin kowacce ta girma na farko dai muna da nau'i'ikan ayaba da yawa wa inda ake shuka su musamman ma mu a ƙasar da muke wato ta najeriya kenan, ta farko ayaba, muna da ayaba mai tsayi wato doguwar ayaba kenan doguwar ayaba tana da tsayi na ƙafa ƙafa uku zuwa ƙafa biyar sannan ita kuma tana ɗan jimawa kafin ta fito tana kaiwa watanni tara zuwa sha biyar kenan kafin ta fito. Ita yawanci ana dafa ta ne a abinci ko a ɗorata a saman abinci za'a iya dafawa ko kuma a soya duk dai wanda mutum ya zaba. Sannan na biyu muna da matsakaiciyar ayaba. Matsakaiciyar ayaba ita tana da ƙafa ko in ce taku, tana da ƙafa biyu zuwa uku, bata wuce wannan tsakanin ita kuma sannan lokacin da take ɗauka kafin tayi shine tana kaiwa wata shida zuwa tsakanin dai wata shida a nan take gama yinta tana iya daukar wata shida kafin ta gama yinta. sannan ita ma tana da ɗanɗano mai dadi ana iya cin ta ita ma. Sannan nau'i na uku muna da gajeriyar ayaba. Gajeriyar ayaba ita tana da ƙafa tsayin ƙafa ɗaya da ɗigo biyar zuwa ƙafa biyu ita wannan tsayin ta sannan ita kuma bata wuce wafa uku takeyi gaba ɗayanta. ana amfani da ita ita ma wajen cin abinci, ko kuma wajen wasu ma suna iya cin ta a haka ba tare ma da sun ci abinci da ita ba. sannan na na biyar muna da ayaba mai laushi kenan shima wani nau'i ne na daban ita ayaba mai laushi tana da ɗanɗano mai zaƙi ita haka ake cin ta tana d laushi kuma tana da zaƙi yawanci, ita a kayan marmari ne ko kuma za'a iya yin kamar masa ma da ita akwai wanda sukeyin kamar masa da ita haka suna amfani da ita. To, ayabobin dai da muke dasu sune ita wancan ta farko ayaba me tsayi, ita yawanci gaskiya anfi amfani da ita dafa abinci a ɗora a sama a ci, a sha. Sannan ita kuma matsakaiciya da kuma ayaba gajeriya da kuma ayaba me laushi, akwai ayaba mai ƙarfi wanda ita a abinci yawanci ake sa ta ita ba'a barin ta haka se dai a abinci saboda tana da nau'i maiƙarfi haka a jikinta ita in ba'a dafata ba gaskiya bazata ciyu haka ba to shiyasa muke ce mata ayaba mai ƙarfi saboda ita bata ciyuwa a haka sai yawanci a abinci ne ake cin ta To wa innan nau'i'ikan ayaban to mudai a yankin na yanda muke a najeriya wa innan nau'i'ikan yawanci muna da su, kuma su muka fi sani a nau'i'ikan ayaba duk da dai a wasu ƙasashen akwai wasu nau'i'ikan ma wanda mu bamu taba kallo ba. to amma waɗannan dai kaɗan daga cikin nau'i'ikan ayaba wanda zan iya gaya muku kenan a wannan hali na yanzu.

a wannan abin da wannan bidiyo ya ƙunsa wannan majigi ya ƙunsa shi ne yanda ake cire ko in ce yanda ake girbin amfanin toba wannan shi ne hanya wacce ake bi ake girbin amfanin toba ga shi nan za a ga kamar yanda majigin nan ya nuna za a ga mutum ne ya zo shi gonarsa ya sunkuya ya sunkuya yana ƙoƙari yana so ya girbe amfanin toba a gonarsa ga shi nan ya sunkuya yana ja duk da ma dai jijiyoyinta da saiwar sun kama jikin ƙasa sosai to dama idan suka kama jikin ƙasa sosai ana so sai mutum ya jijjiga ya jijjiga idan ka jijjiga shi sai ka ciro shi ka ja da ƙarfi yanda za ka cire amfanin da shi da tushiyarsa xx wato tushiya shi ne wanda jijiyoyin da suke bi za su ratsa ƙasa cikin ƙasa su shiga wanda suka kakkafa suke haifar da waɗannan iri na amfanin toba to wannan dai mutum ne ga shi a gonarsa ya sunkuya yana ƙoƙarin cire amfanin toba a cikin gonarsa